Aƒe aɖe li, aƒea me ƒoɖi eye nyɔnu aɖe le akple ɖam le mlekpui dzi, edzo le ete, ame aɖe tsia atsitre ɖi ɖe eyome la li dzi eye ɖevi eve aɖewo tsi atsitre ɖe afi ma le nyɔnua kpɔm.

Ʋeɖulawo le ʋe ɖum. Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu wo ame etɔ̃. Amewo nɔ anyi le wo kpɔm eye yevu aɖe hã tsi tre tso kaƒomɔ ekɔ le wo ɖe mee. Amewo le adzɔge ŋii hele wo kpɔm. Ŋuwo hã le afi ma kple xɔwo geɖe.

Edu aɖemetɔwo woɖo asi eye enu vovovowo le afi ma wokɔkɔ ɖo asi. Tumati le afi ma, sabala le afi ma, fetri le afi ma, aŋtsi le afi ma, nagoti le afi ma eye amewo le asia me ele nu ƒlem. Kusi hã le afi ma.

Nyɔnuvi aɖe le nu nyam. Kesewo le ave me. Ɖewo le egbɔ eɖewo de edzi, ɖee hã wo le adzɔge eye nyɔnuvia do awu dzi eye wogbi ɖa lɔbɔ ele nu kom.

Aƒea ɖe mee ya. Ɖeviwo ƒo ƒu ɖe aƒea me. Ɖeviwo kɔ asi kɔ tsɔ akɔta. Ɖeviwo womia ŋku. Eɖewo ʋu ŋku. Eɖewo gbi ɖa. Eɖewo ko ta. Aƒe via ɖewo ƒo xlã ɖeviwo. Eye atsi damawo hã eƒo xlã ɖeviwo. Ɖevia ɖewo hã tɔ hele eŋu kpɔm.

Ŋe gã ɖe nye si, yevu woame etɔ kple ame yibɔ woa me eve wole ŋu me eye wole nu ƒom eye ta tami le eŋu ŋgɔ henɔ nu kpɔm. ati kɔkɔ damea ɖe eƒoxla wo.

Asime eya, ŋutsu aɖe ɖo asi kple asiɖonu vovovowo eye wole boblo dom kple nukoko hele kaƒomɔ hã ɖe asi. Tomati le afi ma, te hã le afi ma ye asitsalawo hã le asia me ele tsatsam le asi ɖim.

Edɔɖalawo wole tɔdziŋu me le tɔdzi le elã lém. Ŋutsu wo ame eve wole tɔdziŋu ɖeka me. Woɖe akɔta ɖe go eye kusi le tɔdziŋua me. Ɖevi wo ame etɔ̃ hã wole adzɔge le tɔdziŋu bubu me le dzidzɔ kpɔm le lã ɖem eye ati dama hã wole tɔdziŋua me.

Du aɖe mee ya, wo katãa yevuwo wonye, eye woyina ameɖibɔ me, wokpa ɖaka abe xɔ ene, kaɖiti le afi ma, ame aɖewo ɖɔ kuku, ame aɖewo meɖɔ kuku o, dziƒoxɔwo hã wole afi ma.

Mɔɖolawo mɔ wɔm. Wodo kuku vovovovowo. Ama ɖewo lé sofiwo ɖaa si eye amaa ɖe tsa tsitre hekɔ asi de megbe le wo kpɔm, eye nyɔnu aɖe eble ta edo awu yii etsɔ gabgba dro ɖe ta.

Nyɔnu woame eve wole dzodoƒui nu ɖam. Ɖeka bɔbɔ nɔ anyi, eye ɖeka tsi atsitre. Woame eve katã bla taku, ɖeka lé nuɖati ɖe asi, mekpli le afi ma, kulpoti le afi ma, ze le afi ma, nuɖati hã le afi ma eye xɔ kple fesre le ŋu. Ati hã le afi ma.

Nyɔnu ɖe ɖo asi eye wònɔ anyi ɖe zi dzi. Eɖo kuku. Ekpla asi. Edo gonu le asigba gbɔ. Aɖiba le fi ma, atɔtɔ le afi ma, kɔɖu le afi ma eye bladzo hã le afi ma.

Atsi gã aɖe mee enye eyi, nyɔnuwo woɖo atsi eye wole boblo dom wobe nuwo, nyɔnu woame etɔ̃wota avɔ eye wobla ta, abladzoɖiɖi ele agba dzi, eye tadiwowo le agba dzi, sabala hã le agba dzi, asitsalawo le asia me, ele atsi ɖii.

Nyɔŋu eme tɔ̃ kple ŋutsu ɖeka. Nyɔŋu eme ve wole agba ɖe ta. Ŋutsu ɖeka ha le agba ɖe ta. Eye nyɔnu eme tso kpavi ɖe me. Wo katã wota vɔ eye nyɔnu ɖeka le kotoku ɖe asi eye egbe dama tɔ ƒoxlã wo.

Dua ɖe mee yi, ati damawo le dua me za, eye kaɖitiwo hã wole mɔ to, aƒewo le mɔto, nyɔnuvi woame eve wolé aŋego ɖe ta le zɔzɔm, amewo le dua me za. Nyɔnuviwo le eye ŋutsuviwo le, eŋu aɖe hã le mɔ to.

Ameawo le efli me. Ɖeviwo hã wo le eflia me. Eye nyɔnuvi aɖe kpe evi ɖe eme. Ɖevia ɖeka le ali ɖe asi. Wo katã woble woƒe agbawo ekɔ dro ɖe ta eye ŋutsu aɖe hã ɖo kuku le wo dome.

Edugãa aɖemetɔwo le azã ɖum. Nyɔnuviwo tɛkete ɖe akɔta eye wokɔ dzonu kɔ de kɔ. Eye wokɔ dzonua ɖewo kɔ de alɔnu eye wole wɔ ɖum koŋkoŋkoŋkoŋ. Eɖewo lé takuvi ɖe asi le nu kom eye exɔwo ƒo ʋlã wo eye aƒewo hã woƒo ʋlã wo.

Ame aɖewo le zɔzɔm le gbedada ƒo eye wole kposɔ dzi, wokɔ wobe agba bla ɖe kposɔ ha dzi, eye ame aɖeo blɛ ta, ama ɖo hã wole zɔzɔm le gbedada ƒo, ama ɖo do awu ʋi eye maɖoo do awu dzɛ̃.